Omahala ngoka gena omeya oshiholelwa, omatale, omithima niishana, pooha ohapu kala pena omwiidhi unene tuu momahala mpoka muna iimeno oyindji mpoka aantu haa vulu oku kuna omalwishi nenge oomweenge ya vule oku landitha .

Momahala ngaashi Etosha National Park oshowoo Mbwambwata omuna iinamwenyo ano iiyamakuti oyindji mbyoka hayi hili aatalelipo yokondje yiilongo, yeye yatale iinamwenyo momahala giili nogiili. Iinamwenyo muka omwakwatelwa ondjamba . Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mboka iinene mevi lyAfrika. Omuna woo uumenye nayilwe oyindjiyindji yiili noyili.

Oku na omahala ogendji ga pamba uunamapya nuuniimuna hono omuntu to vulu okuya e to uhala nezimo lyoye nenge nookuume koye. Tamu gondjo tamu tala eshito lyaKalunga nkene lyo opala lyo opalelela. Tamu gondjo momizile dhi ili nondi ili dha ningwa kaantu naandhoka wo paunshitwe.

Aanamapya ohaya longitha omikalo odhindji dha yooloka okutekela iimeno yawo, mono mwa kwatelwa omukalo gonayilona ndjono ya mewa po momutholomo gomuhaka, ndjono hayi tsuwa oombululu. Shino ohashi kwathele okukaleka po ethimbo nosho wo okukwathela iimeno kaayi se methimbo ele lela.

Methimbo lyongaashingeyi, ano muuyuni wongashingeyi; haunene aantu ha ya longitha oku papula ano oku longa oongwena manga inaa Kuna, ihe paife aantu oha ya longitha omambakumbaku, ano ngoka ha ga pulula ethimbo eshona ano ethimbo ehupi lela, oku kwathela aanamapya ya longe omapya gawo osho woo aantu momikunda naanafaalama woo oyendji.

Muuyuni wongashingeyi aantu itaya papulawe omapya gawo , itaya longitha omambakumbaku unene ngaa nonando haayehe, otaya longitha uushina , mokupulula omapya gawo mokuteya.